Iss kaamiya laggiyaagee bari kaamiya ekkidi dugenne pudenne laaggishin issi seeraa naagissiygee oyqqidi hagaa aybissi oottay gin yiilottidi seeraa naagissiyagaa dechchiis.

Baquloy so medoosatuppe issuwa gidishin asaassi daro go'aa immees. Hegaappekka koyroy aybee giyaba keena gidikko asaassi asay koyidobaa issi sohuwappe hara sohuwa caanidi efees.

Wolaytta soodo yunburshshiyaa kaalettiyaa gadaaway ba oosso miireturaa gididi ogiyan hemettidi de'ishin issi boottaa kaamee etakko shiiqidi eta gelissiiddi de'iyage beetees.

Karetta huuphpe muleraa boottawu lamettido woykko puulumido issi cimma maccasiya guufiya oyqqada hemettayda de'iyara beetawusu. Ha maccaasiya keehippe qantta gidada orddidaro

issi yelaga na'ay odibesaara haa simmidi hachi galassan hanidabaa asaassi kiittaa atiidi beetees; ha na'ay galassan galassan asaa naata dumma dumma qohuwa yuushuwan haasayiidi de'ees.

Xellanassi keehippe ayfiyaaw lo''iyaa cora qommo oydeti issi keettan de'iyaageeti beettoosona. ha oydetu bollan uttidi cora asay qumay miidi diyaageeti beettoosona. hega kanchche gidenan oydeeti ayfiyaw xeelanawukka lo''essi.

issi maccassiya bar azzinaara de'iyo keettappe agga kiyadda baqattaa biishin ogiyaan sa'ay qammin sa'an woxxa uttida yeekkaydda beettawus, i matan naa''u asati eqqidaageeti a yeekkiyooga be'idi ikko shiiqidoosona.

Ogiyaappe hepinttan issi wolqqama zaafe eqqidaagee beettees. Ha zaafiya qanxxidi qoo'iyaakko oyddu keettappe daruwa keexxanawu danddayees. Hegaa kanchche gidenna ha zaafe equwan diidikka daro go''a asassi immees.

Oyddu asati issippe hashshetiyoogan goshshaa oosuwaa oottidi de'iyaagetti beettoosona. Hageeti kayan kayan banttaaga banttaaga effiidi oottisidi ubbaykka bantta gade oosuwaa oogoosona.

Tukkiyaa oyokkonashin coo giidi tukke keettan uttida cora asati beettoosona. Ha asati qassi carkkuwaa naqaashshaa go'ettiiddi de'iyaagaa malakka erettees. Ha asatuppe issooti issooti tukkiyaa uyanawu koshshay baynaageeta.

issi geessara addussa arssa na'ay bari maayyido shurabiya bollan Wolaytta Yunbburshshiya malaltay de'iyaaga maayyidi eqqidi beettees. ha na'ay keehippe orddidaaga.

Naa'u asatti ogiyara biishshin mitta phalqqi phalqqi yeggidi qoo'iya maashinya be'iddi keehippe maalalettidi ogiyaa doonani eqidossona. Hegaappe simiddi bantta soo biidi bantta heeran de'iyaa mitta ubba haa ekiddi yiidosona.

Otoy asa naatussi dumma dumma go''a immiya miishshatuppe issuwa gidishin hagaasa waattidi giissiyoona medhdhiyoone giyooge be'iyoo saatiyan urqqappe haattappe munaqqidi walakkidi medhdhoosona.

Issi yelaga na'ay achchaa meecciyo miishshaa shammidi giyaappe soo biiddi de'iyagee beettees. Ha na'ay bari shammido achchaa meecciyo miishshaa bari oyqqido joyniyaa giddon yeggidi yiiddi dees.

Issi nayiyaa suppermarketiyaappe xaaxida shashsha shammna ekkada soo baydda diishin I kushsiyappe ogiyaan wodhdhidi laaletti agiis. yaatin ogiyaan uttada maxxaydda dawus.

Issi xeelanaw keehippe lo''iyanne injjettiyaa keettaa beettees. ha keettassi emere baggara uuttay doodi wottiis. sintta baggan lo''iyaa lo''iya doozatikka de'iyaageeti beetttoosona.

Issi geesaara keehippe adussa keettaawayi kushiyan baagan joyiniya oyqqidi wolaytta biittaa be"anaassi giidi haaho sohuwappe yiidaagee beettes. Ha keettaaway nu biittaa doonaa erennaagaappe doommidaagan hara asaappe oychchi oychchi siyiiddi de'ees.

Issi maccasiyaa bari kushiyan baacaa oyqqada maataa buuccanawu baydda de'iyara betawusu. Ha maccasiya maayidi maayoy keehippe lo''iyagaa gidishin maataa buucciyode hagee moorettanakka danddayees.

Yenjjeleetoy asaa naatussi daro go'aa immes heegaappekka issoy ayiba keena giyaaba gidikko asaa naata oshinchchay oyqqido wodiyan haattaara mishissidi uyiyaba gidikko xalle.

Qoodan cora asay issippe shiiqidi ogiya gidduwan kaame moorettidi qaaxxenan ixxidaaga sugiiddi de'iyaageeti beettoosona. Ha asatuppe issooti issooti qassi bantta wolqqaa minjjidi gaxan eqqiigidoosona.

Tooraa wolaytta biittaan asay dumma dummabatuyo go'etees. hegaappekka wanabay aybe giyabakeni gidiko shankka shankkatidi woraan do'a woranawunne asaara warettiyo saatiyan yashisanawu go'etosona.

Xeelliyoode keehippe puulatti wottida muuzziya ayfe de'iyaage beettes. ha muuzze ayfanappe kasetidi daro oosota goshshanchchati oottidooga mala erissees. Daruwaa bul''idi, bul''idoogappe sinttan haatta ushshidi hagaa qofa gattidoosona.

Issi bitanee tukke keettan tukkiyaa uyyidi de'ishin doona misho mi agidoogappe denddidaagan bar uyyiyo tukjkiya sa'an duge wottaay gishin a kushiyan de'iyaa tukkiya uyiyooge meqi aggis.

Naa"u issi heeraappe denddidi luxetta keetaa gakkanawu biya naati ogiyan kaaiidi qmissidoogappe denddidaagan so asay soo gelisennan ixxin deriyan aqqidosona.

asay dirbbiiddi baasuwaa giigissennan keexxido issi keettay beettees. ha keettaykka baasoy giigennaagappe denddidaagan wullanawu issi baggi yunbburetti wottidaagaa tuuqiyaan tuuqi uttidoosona.

Namisettida asaassi maaduwa kattaa caanidi biiddi de'iya naa"u kaameti ogiyan urqqay aattennan ixxin eqqidaageeti beettooson. Eta qassi heeraa daro asay shiiqidi sugiiddi de'ees.

Issi ammano eqqota giddon cora asay deiyage beettees. ha asay qoodinkka wurenaga gidishin ubbua asaykka ba kushiya pude xoqqu ottidi bantta goodassi galaataa immidi dieyageti bettoosona.

Unccaa xupa xupada bayzziya issi maccaseekko issi keettayiyaa shammanawu yaada a bayzziyo unccaappe doonaan baridoogaappe denddidaagan keehippe mal"ees gaada shammaydda de'awusu.

issi macaassiya sa'ani gulbadata miziyaba xoosay iyo imana mala bari godaako woosaa gataydda utaara beetawusu, ha macaassiyakka keehippe namisanchcha.

Issi yelaga na'ay huuphiyaa qanttan qanxxissidi keehippe lo''iyaagee pudenne duge issi luxettaa keettaa karen simerettiiddi de'iyaagee beettes, ha na'aa be'ida asi ubbikka keehippe dosees.

Naa"antta kifiliya luxetta maxaafaa oyqqada naa"u naati beettoosona. Ha naati oyqqiddo maxaafayo zokko baagaa wolaytta wogaa qonccissiya malaataykka xaafeti wottiis.

issi haattay haatay keehippe qaxuwatiyo heeran haattay toketidaagaappe denddidaaagan cora asay ufayssaa bagaa baagaa qonccisiidi beetees, illiliyogan kushiya baqqiyogan keehippe ufayttiidi de'iyaageeti beetoosona.

Komppiitereee dumma dumma go"aa asaa naatussi immes. Hegaappekka issoyi aybee giyo saatiyan xaafidi dumma dummabata go"ettanawukka maaddes hegaa kanchche gidennan yettaa siyanawukka go"es.

Buttuttuwa phonqqi phonqqidi kaa'iyo sohuwan cora asati eqqidi xeelliiddinne ufayttiiddi de'iyageeti beettoosona. Et giddoppe issoy sinttaa phonqqido buttuttoy woxxidi sa'an yiicoyidi oliyaggiis.

Issi macca na'iya maskkottiya bollan eqqada bari mentershshaa zo"o meran tiya tiya loyttayddanne puulayayda de'iyara beettawusu. Ha na'iya karettaa gidishin geessay keehippe iyo qantta.

issi macaassiya urqaa nukka nukka ekkada dumma dumma so miishshata medhayda diyoge beetees. Hegeetu gidonkka otoy, kere, basheenne shaate hageetura dees.

Karetta meran xaafettidi ogiya doonan ooso koyiya ubaassi yaagiya xifattiya oyqqida errisoy bolan kaqetti wottaaga be'idi cora asay shiiqidi A nababiiddi de'ees.

issi bitanee kattaa keettaa gelidi ashwuaa azazidi miidogaappe guyye baggan mishshaa qanxxanawu aadhdhiyo wode a kiisiyan issi birikka deenna. hegaappe denddidaagan dagammidi sohuwaan hayqqi agiis.

Issi bitanee sa'an wodhdhi uttidi kalttaa tuutiyaa massiide de'iyaage beettees. ha bitanee karetta suriyaa gixxidi bootta maayuwaa maayidooga urqqay bashshin keehippe yiillotidi ba bollan muleera haatta tigidaage beettees.

Issi bitane bari wolqqaappe daro parsuwaa uyidi ba so yiidi ogiyani dugenne pudenne qaxxetidi de'iyagee beettees. Ha bitane bari maayiydo maayuwakka qaaridi ba so kallo ogiyan ba so yiidi dees.

Issi keettaa asay mulleera shiqidi Aaway, Aayiya, ishay, michiya gutta naatura gattin goshshaa oosuwaan maadettidideiyageti bettoosona. Hagetuppekka Aaway daruwaa dafuridi de'iyagee beettees.

Udulayi asaa naatussi dumma dumma go"aa immes. Hegeetuppekka leemisuwassi ekkiyaba keeni gidikko kattaa caddidikka liiqisses. Hegaa kanchche gidennan tukkiya uyanawukka an caddidi go"ettoosona.

kawo daagatto kumbbee wollaytta biittaan daro sohuwan asaa wozanaan tsaafettida kaalettiyaa asatuppe issuwaa. ha keettaaway keehippe daro oosuwaa nu biittan oottidi kanttidoogaa mala ubba asaasikka geemmena ba.

naa'u asati kuttuwa bayzziyageene shamiyagee kuttuwa gatiya bollan haasayiidinne zorettiidi de'ishin eti bayzzanawunne shammanawu shiiqiddo kutoy paalidi eta kushshiyappe bi agiis.

xeeliyode attumasa malatiya issi macca nayiyaa bar huuphiyaa meedisaychchidaara coo hemetiyaara ogiyaan beettawus. Ha macca na'iyaa bolla baggara karetta shurabbiya maayada garssa baggaara karetta gurddiya gixawusu. Ha macca na'essikka huuphe baynnagappe denddidaagan o be'iya asay attumasa gidiyooga mala qopees gidoppe attin a maccaasa gidiyo mala...

Deeshshaa bayzziyanne shammiya cora asay beetees. Hagetuppe naa'u asati issi deeshshaa shammanawu shiiqidi gatiya bollan tobbiiddinne haasayiddi de'iyageeti beetoosona.

Kawoy ba kiisiyappe keesidi keexido issi sheeshsha keettay ogiya dooanan deiyage beettees. Ha sheeshsha keettaa daro wode asay ubbaykka deretettay go'ettanawu danddayetees.

Nu heeran issi Dalgga giyo na'ay ooratta bolaliya shammidoogappe denddidaagan guuran suuridi he bolalliya gixxidi ogiyaa biide mule bana xeelli xeellidi ufaytteesinne miiccees.

Issi azinaynne maccassiya eketettiyonne geletettiyo bullaachchaa sohuwan qoodaan cora asay shiiqqidaagee bettees. Ha shiiqqida asay miiddinne uyiiddi ufayttiidi de'iyageeti beettoosona.

Cora yelaga naati issippe shiiqidi bollaa minttettuwa oottiiddi de'iyaageeti beettoosona. Ha yelagati koyro sa'an uttidi uttidosaappe pude denddidi hegaappe sinttan yaanne haanne woxerettiyageet beettoosona.

Pudenne duge biya kaameti naa"ay gidduwan dom"ettidi cora asaa woridosona. Ha kaameti worido asaa be'anawu heeraa asay mulee shiiqidi xeelliiddi de'iyageeti beettoosona.

Issi yelaga macca na'iya supper markkeetiyappe eessaa shammada soo bayidda bana sawoy leelissin ha oyqqido eessaappe laacca laacca miishin ogiyan eessay wurin yeekkayidda soo yaasu.

Qoodaan oyddaa gidiyaa asati issippe qoomettidi kaamee de'yoo sohuwaa kaamyaan geelidi hara sohuwaa baanasi biidi de'iyaageti beettoosona. Ha asatuppe na"ay maccaageta gidishin hinkkoy attummaaga.

Issi macca na'iyaa ogiyaara hemettayda ammanuwa yettaa yexxiyogaa siyida daro asay ogiyan eqqidi O xeelliidi de'iyageeti beettoosona. A yexxiyo yettan ufayttidi a guye etakko simanaadan xeesiddosona.

Issi maccaasiyaa barkka de'iyoo wolqqaama keettay de'iyaagee beettees. Ha keettay barkka de'iyoogappe denddiigan maccasiyoo yaashidoora ubba gallaasan karen aqawus. Ha maccaseesi naatikka de"okona.

issi bitane miyobaynne uyiyoobay xayin metootidi de'iyagee ochaa demidi he mitaa ayfiya miidi eqqidaagee beetees. ha bitaniyassi sinttay keehippe karexxi wottiis.

Issi yelaga na'iyaa supermarketiyaappe bari ayfiyaa woykko sinttaa puulayiyoo shammayda eqqidaara beettawus. Ha na'iyaa ha sinttaa puulayiyoo mishshaa shaamma efaada bantta soon ba sinttaa puulayana de'awus.

Haattaa issi gallasan heezzu tara uyiyaaba gidiko nu bollawu lo"o. Hegaappekka issoy guurara uyyiyoogaa gidishin na"anttoy gallaasa hezzanttoy qassi omarssan uyiyoogaa.

Issi luxetta keettaa giddon naa"u banddirati de"iyaageeti beettoosona. Hegeetuppekka issoy Toophphiyaa banddiraa gidishin sintta baggaara de'ees. Guye baggaara qassi tohossa dalgga manttiyaageekka de"iyaagee beettees.

issi bitanee giyaa giddon bolaaliya shamana biidi banara likki likki xeeliidi de'iyooge beetees. ha sohuwan de'iya keettaway zo'o bolaliya banaara maayi maayidi be'iidi de'iyaageekka beetees.

Naa"u asati saddiiqaa kaa'iyo keettaa biidi bantta huuphiya ufayissiiddi de'iyageeti beettoosona. Hageetuppe naa"ati ooyettidi issoy issuwaara warettiidi de'ishin hinkkooti qa naa"ay eta shaakkiiddi de'iyageeti beettoosona

Issi bitanee keehippe curqqatti wottida caamma wottidi yaanne haanne ogiyan simerettiyaagee beettes. Ha bitanee wottido caammay curqqa kanchche gidennan darosaara keehippe qitatti wottidaaga gidiyaageekka beettes.

Woga haattay zin'idosaa matan issi qiibba keettiya kare bagaaara keehipope lo'iyara beettawusu ha keetteeyo so bagaa geliddi xeeliyo saatiyan keehippe xeelawu iiitees.

Naa"u citan shaakketidi eqqida asaa giddon palamay kiyi aggiis. Ha palamaappe denddidaagan asay issoy issuwaara warettiyoogaa doommiigiis. Hegaappe guyyiyaan cora asay deshshettis.

Aayyeranne aawara shooqaa giddon de'iya bantta gashee zerin mokkidi gakkidaaga cakkiidi de'oosona. Ha bitaniyappe guye baggaara eti yeliddo eta naati cakkiddo gashiya shiishshidi de'oosona.

Issi keettaway wolqqama aaho goshsha bollan gaashshiyaa yafaran zeriddi de'iyaage beettes. Ha bittanne ba kushiyaan oyqqidi hoskku ootti sa'an mulessaan laali laali zeriyaage beettes.

Gafatay wolaytta biittaan daro go"aa asa naatuyoo immiidi takkiis. Leemisuwaassi ekiyaaba keena gidiko miizzaa shaafaa efiidi haattaa ushshanawu go"ettoosna. hegaappe gujuwaan qumaakka ani qoolidi moosona.

Jabanaay asaasi tukkiyaa essanawu daro go"aa immees. Ha jabanaana eqqida tukkiyaa asay ubbay keehippe laamotan uyees. Aysi giyaaba keena gidikko keehippe mal"ees.

Toophphiyaa bandiraa misilee a bollan de'iyoo issi maxaafay beettees. Ha mxaafaa bollaan daro daro xifateti de"oosona. Leemisuwaasi ekkiyaaba keena gidikko giigissidaagetu sunttayka de'ees.

Cora naati issisaa shiiqqidi carkkuwaappe naqaashshaa koyyidi de'iyaageti beettoosona. Hageetuppe issi na'ay carkko naqashshaa be'enan pe'enaagaa gidishiin hinkkooti issitoo issitoo be'iyaageta.

Issi macca na'iyaa bari qooriyaan masiqqaliya malaataa qachchada ba bollaan kutaa yeegidaara beetawus. ha na'iyaa ubba wodekka pudenne duge simeretaydda woosa keettaa geelenan pe'a eruku.

Giyaa giddon uttada badalaa makka makka baysiyaa issi cima ayiyaa bettawus. Ha ayeeppe ayba asikka badalaa shammanawu yeennan ixxidogaappe dendidaagan huphphiyaa qaacaydda uttawus.

Issi na'ay odi bessan gididi asaassi dumma dumma qofatu bollan kiitaa attidinne qonccissidi de'iyagee beettees. Ha na'appe garssa qofaa qassi ha hanotaara oyqettida xifatekka beettees.

Paapaye asa naatussi dumma dumma go'aa immes. Hegetupekka koyiroy ayibe giyabakengidikko asa naatussi seelay wozanaani diyaaba gidikko irxissiyooga.

Korinttee asaa naatussi dumma dumma go"aa immanawu danddayees. Hegaappekka koyroy aybee giyaaba keena gidikko po"uwaa immiyoogaa. Ha po"uwaa go"ettidi asay qammankka poo"o galaasadaan simmerettees.

toophiyan tukkiya ayfee asaa naatussi dumma dumma go'aa immees, hegaappe koyroy miishshaa bayzzin demmisiyoogaa gidishin harabay qassi asaa naati banta soni uyanaawukka go'ettoosona. hegaappe gujjuwan qassi kare biitta yeddidikka biraa demoosona.

Haaho biittaappe yiidi ajjooraa soosuwa xommossidi beettiya cora asatti beettoosona. Ha asati saluwappe duge sa'an wodhdhiyaagaa be'idi keehiippe malaalettidi eqqidaageeti beettoosona.

Giyan lokkomaa makka makkaada bayzziya issi keettayekko issi bitanee yiidi lokkomaa shammana hanishin ha maccaasiya bari oyqqido lookkoma aaga joyniyaan gujjays gaada sa'an laala aggawusu.

Tuummoy asaa naatussi dumma dumma ogiyan eta oyqqida harggiyappe paxanaadan maadees, hegaapekka koyroy aybee giyaba keeni gidikko gadaalay oykkiddo asay tuummuwa uyinne paxxi aqqees.